Abasaadha bali kutunda obutunda, emithungwa, nhanha n'obutungulu biri mu buveera ebindhi biri mu biibo.

Abaana ababiri bali muluya, bambaire engoye edhe langi edhe endhaghulo basimbye obwina bwina, amayumba galinha eisubi erya kisitaka.

Omwana ali kuvuga omukedhe guli mu langi endhirugavu, ayambaire ekiteteeyi. Eisubi n'ebisimbe biri mu langi eya kiragala, enhumba baagizimbisa matafaali gali mu langi emmyufu.

Akasana kali kwaka mu langi emmyufu, emiti giriku ensaga n'amakoola eitaka liri mu langi endhirugavu.

Omukazi nh'omusaadha bali ku lubalama olw'ennhandha. Bambaile etishaati endheru. Omukazi agemye omwana. Amaato agandhi gali mu maadhi, galiku ali kuvuba

Emiti giri kulala kulala giri mu langi eya kiragala ensozi dhiriku eisubi, eisubi lya kiragala dhirimu n'enkonko konko kumbali ni kumbali.

Ebisimbe biri mu langi eya kiragala. Birimu ekonkokonko, byetoloilwa emiti n'eisubi giri mu langi eya kiragala.

Endhuki eri kukimuli kiri mu langi eya kyenvu n'eya kiragala eriku obwooya obwa kyenvu n'amaiso amairugavu, kubugere kwayo kuliku obughabugha.

Emmotoka dhili ghalala, dhili mu langi endheru nh'endhirugavu. Ebizimbe biliku amadhinisa nh'endhigi, bili mu langi eya kyenvu. Emiti gili langi eya kiragala.

Eitaka liri mu langi eya kisitaka amabaale agandhi gali mu maadhi ebireri biri kumpi nhe ensozi biri mu langi endheru.

Ebigogo biriku amatooke. Biri mulangi eya kiragala, biriku eitaka. Amayumba gali mulangi eya kyenvu. Dhiriku amabaati…..ga…

Oluku nga luli ku peepa nhe ebyayi biri mu langi eya kisitaka, peepa dhiriku ebigambo ebirugavu.

Ennhandha erimu amabaale aga kisitaka, bu tenti buli mu langi endheru nh'emmyufu, omusaadha ali kutambulira ku katindo.

Ente dhiri mu nsiko dhiri kulya eisubi elya kilagala. Dhiri mu langi eya kisitaka, dhilina amayiga ameeru nh'agabbulaaka.